Bondirii la be a kyɛ, senkaaƒa ane bɛŋɛ la ka ba doge, a be la laa poɔ ka ba eŋ, a eŋ zeɛre ka a dogle. 13418

Kãã koɔroo zie la pɔgbɔ bayi ane bibiiri bata are la a kãã koɔroo zie nimitɔɔreŋ. A pɔgɔ kaŋa pɔne la baage koo kyɛllɛ e zeɛ ane polente.

Gaadin poɔ la. Noba bata la be a gaadin poɔ. Dɔɔ bonyeni a de pɔgbɔ bayi. A pɔgbɔ bayi su la kaayɛyaayi. A dɔɔ zuunee la.

Vuu di la a kyɛ, a zie a vuu naŋ di peɛle la a sobikoɔraa, lɔɛ yaga die la a kyɛ, yiri meŋ die la, vuu la di a zie kpɛlɛm. 13357

Dɔɔ ane bibiiri la. Zeŋ kyɛ ka ba mine are, a dɔ dɔɔ la teŋɛ. A bibile kaŋa arɛɛ la kyŋ o ba su kparoo.

Yiri poɔ la. Tontonema be la die zu. Soola la ka ba ennɛ. Ba mine dɔɔgɛɛ teŋɛ kyɛ ka ba mine are. Ka ba mine meŋ go.

Dͻͻ la zuuni a su kparoo, a sԑgerԑ o soola. Lͻͻre baateԑ biŋ la o lamboriŋ. O are yiri nimisogͻ.

Dɔbɔ bata la are, ba tonɔ la tomɔ. A dɔbɔ bata zaa la vɔgele zupilpeɛle kyɛ tuŋ nuwoore. A dɔbɔ zaa su la kparenimiyeni, a kparoo ba naŋ su e la zeɛ.

Noba la sɛle ba teere a zeŋ kaara. A neŋkpoŋ na ŋ be ba poɔ su la kparoŋ nuwoori kyɛ toŋ nuwoore a seɛ geense torasa. Ba zeŋ kaara la a teere ba naŋ sɛle.